kpɛŋɔ nyɛla pɛibupɛibu shɛɛ n bala ka gbanpiɛli mini gbansabinli ʒɛya diri ƒɛla an kana tiyuli niriba nyɛla ban ʒɛya ni be chɛŋ ti pɛigi bɛni bɔri so an kana tiyuli tɛhi gbanani ka be kana ti ʒɛya maa ka sbɛbi ban pun chɛŋ ni be ti voitɛ

Ka ayi yuli paɣaba mini dabba n biɛni a yi kana ti yuli paɣa so o yɛla nyingokorigu ka zaŋ di shɛŋa niŋ o boɣu sapiŋ zuɣu ka zaŋ shɛŋa niŋ o nuuni ka dirɛsi kali niɛma ka shab ŋmɛri gungona ka yɛ gaana fulak

linjima nim mini sabiila nim n zabira linjima nim maa taɣarila sabiila nim maa ni bi di kpɛ ka sabiila nim maa mii yɛli ni bin kpɛ sabiila nim maa mii zooi gari linjima nim maa a kana ti yuli fulaaki nim deela luɣuli kam ka fulaaki bihi n nyɛli fulaaki piɛla

salima ka bi lahi gbiri maa ka mashina nim bɛ bi salima maa gbibu shee bi mii zaa nyɛla bin yɛ liiga konkoba konkoba ka so tam kunkun zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ŋun bi daɣi ban kpalim maa zaa nyɛla ban daɣi

niriba bɛ pɛla ƒɔli be mi ƒɔli maa ni be mi zaa niŋ la nosimaki nima ka shɛbi wurim ƒɔli maa ka shɛbi be wurim shɛbi ban kuli ʒɛmi ka yuniba shɛbi pɛli zipɛlitɛ shɛbi be pɛli an nyɛ bɛn ʒɛ luɣishɛli tihi nyɛla dim ʒɛya ha

Kpɛ ŋo nyɛla salima gbubi shee zama bɛ salima maa gbubi shee bi mii zaa niŋla nimmohi n gbiri salima maa a yuli sokam ku biɛla nimmohi ni a yuli salima maa gbubu shee gbambihi nyɛla din deei luɣuli kam shab pili zipiliti shab bi pili zipiliti ka shab lihiri kamɛra nim maa na gba

pɛbupɛbu n nyɛ kpɛ ŋɔ kamipɛi ka bi midi maa shɛbi gbabola kaƒɔnanima ka shɛbi gbabi ƒɔlaaki nima ka shɛbi yɛ liga nima di liga nima ka pɛli zibilitɛ ka be zaa niŋ suhipiɛlli ka wuɣ' be nuhi zuɣ saa ka kuli laara

kpɛ ŋo ko biɛɣu n doya ka moɣani binkobiri kana ni bi ti nyu ko biɛɣu maa moɣani binkobiri maa yaɣaya ti mali zibira n mali wobigu n mali gbuɣuma bi zaa biɛni ka loori chɛna ka Gbanpiɛli bɛ loori maa puuni n chɛna

Kpɛ ŋɔ nyɛla zahama gbahabu shee ka a yi yuli shab bin pun gbahala zahama maa niŋ gbambihi ni gbambihi buluu ni gbambihi giriin ka paɣaba maa kana ni bi ti da zaham maa paɣaba maa zooya ni bi da zaham maa

Kpɛ ŋɔ nyɛla gamo ni niŋ shɛli polo ti boondi lila asidɛnt ka a yuli loori piɛlli n nyɛ gamo maa ka a yuli di nyaanga loori ʒiɛ kanna ka taapooli pilli ka mihi loli ka salo ʒɛya yuundi gamo maa ni niŋ maa a yi yuli nyanga zoli nyɛla din biɛni

Dundɔŋ puuni ka bi bɛ paɣa so zala nyaanga sa o zala zuɣusaa ka bihi ayi za teebuli gbuni ka adaka tam teebuli maa zuɣu paɣa ʒila kuɣu zuɣu n mɔndi bɔnku ka o saɣavuɣili maa nyɛ saɣavuɣu waɣinli o zaŋ la bɔbi piɛlli n bɔbi ka yɛ liiga.

Kpɛ ŋo nyɛla agirikalcha ka di nyɛla daani kohamma ni damma ka bi niŋda akana ti yuli kohamma ni damma maa binwola mii n deei luɣuli kam ka paɣaba ayi ʒɛya n yuundi na binwola maa zooya ti mali Alaafee n mali painapuli n mali gonda ka mali alibarisa n mali wotamilo binyɛra maa zooya

paatɛ kpɛŋɔ nyɛla paatɛ politɛsi n bala maa ka so yɛ mpɛpɛ liga ka gbabi gana ƒɔlaki ayuli o nyɛŋa paɣ' ni do ba zaa nyɛla ban bɛ o nyɛŋa ka shɛbi yɛ mpɛpɛ daliya ka shɛbi bɛ yɛ shɛb pɛlila zupɛli ka shɛbi so chichina mini di liga nɛma

Kpe ŋo nyɛla jema jembu shee ka a nye ka musulinima deegi luɣuli kam musulinima maa mi suhuri piɛli yaɣi ankana ti yuli bɛ ku niŋdila kooli nima ka shɛba lara ka shɛba zaya yuuni ba bɛ mi zala jiŋli gbini jiŋli maa mi viɛli yaɣi.

Kpɛ ŋo nyɛla asidɛnt n niŋ ka paɣa maa gbubi o bia ka kumda ka doo kana ti ŋmaariba foto ka so yɛ liiga ʒiɛ ka kana ti tabi o puuni ka lari ka yuundiba ka bihi ayi yɛ shikuru yunifom n yuundi bolifu ni nyo laati

Kpɛ ŋo nyɛla dimaŋ shee ka n nyɛ afa so ni ʒɛya o gbubila baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka yɛ chinchin liiga ka di nyɛ jakɛt ka so di jinjɛm ka yɛ liiga dozim niŋ puuni ka gbubi dozim o nyaanga a yuli ka kirɛt nim ʒɛ di puuni kirɛ nim maa nyɛla dibanu ʒɛ o tooni

kpɛ ŋo nyɛla tuma shee ka gbanpiɛla ayi ʒɛya ka pili zipiligu ŋunbala maa niŋdila kool ka ŋunbala maa mii gbubi buku bi mii zaa yɛla liiga yinsi ka ʒi giraada nolini giraada maa mii nyɛla zaɣ ʒiɛ n nabi

paɣ' n ʒɛya paɣ' ba maa ʒɛla moɣini tihi n dei luɣili kam mori ka paɣ' ba maa niŋ suhipiɛlli ka ʒɛya ka bigbaba ƒɔto

kpɛ ŋo gba amokaa ka bi ʒiya shab gbubila fulaaki nima ka shab mii bi gbuba ka shab gbubi malifa ka shab gbubi kukola ka bi ʒi amokaa maa zuɣu ka wuɣi wuɣi bi nuɣuri ka amokaa maa chɛna

Kpɛ ŋo lahi nyɛla salima gbibu shee ka sokam niŋ nimmohi n gbiri salima maa a yi lihi bi salima maa gbibu shee bi mashina nim biʋni mi ka gbambihi biɛni pai biɛni mi ka ko biɛri biɛni ka a yuli salima gbibu nyaanga mo kuma nyɛla din biɛni ni tihi tihi maa mii gba di shɛŋa nyɛla giriin giriin